Niriba m ba moto nima n doli taba ka sheba be loori ni ka so ye liiga ʒee ka gbibi anfooni o nuuni ka doo be dinni ka kpa ninkpara ka pili zipil'piɛlli ka tom ye liiga piɛlli ka anfooni sheli yili loori maa ka sabbu sabi be loori maa niriba maa puuni pilila zipiligu ban ba moto nima maa puuni so.